Enju ebonaire ehuunzire gye ebisiika erimu akameeza kataine maguru kiine otudaara hariho enyungu z'obusheera harimu n'ez'okugoyamu hariho n'enyabya biri aha kameeza.

Engaro z'omuntu aha meeza zikwatsire esiimu n'akacumu aha rubaju hariho ekyoma kya karimagyezi n'ebirahuuri by'aha maisho hamwe n'akapapura.